Oyo ba lakisi nga awa eza mapapa mibale ya bana basi, ba tie yango na se pe na moni eza na ba langi moko ya pembe kaka ba mapapa oyo eza ya kitoko mpenza.

Oyo namoni ba lakisi nga awa eza ba mindele mine, pe na moko aza moyindo ba fandi na ba kiti na se ya nzete pe bazo solola makambo na bango.

Na foto oyo namoni ba lakisi nga loboko ya ndeko eza maboko mibale, loboko moko asimbi biloko oyo ba mibali pe basi ba lataka na maboko na bango.

Oyo ba lakisi nga eza motuka ya monene eza na langi ya mosaka, motuka oyo ezo tambola na bala bala kuna liboso nango namoni ndako moko ya molayi pe ya langi ya pembe.

Oyo eza motuka esalaka ba bala bala, namoni eza likolo ya bala bala ya mabele motuka oyo eza na langi ya mosaka pe kuna pembeni nango ya bala bala namoni ba nzete ya milayi.

Oyo ba lakisi nga awa eza bendela ya mboka moko ya ba musulman, eza na ba langi kaka mibale langi ya mayi ya pondu pe na langi ya mosaka.

Loboko ya ndeko moko asimbi sapato ya bana-basi nde azo lakisa biso, sapato oyo eza ya sika pe eza ya kitoko bazo tekisa yango eza na langi ya motane na moyindo.

Oyo aza ndeko mobali afandi pembeni ya ebale alati sapatu ya langi ya pembe na pantalon ya langi ya pembe, na e chemise ya langi ya bozinga nde na moni ba lakisi nga.

Na foto oyo ba lakisi nga namoni bana mibale ya soso bazo luka biloko ya kolia na ba busoto oyo, pe namoni ba carton pembeni nango.

Na foto oyo na moni ba lakisi nga eza ba mikonzi ebele baza na kati ya ndako oyo na kati ya reunion, bazo solola makambo ya mboka na bango.

Oyo eza bendela , eza na ba langi misato , langi moko ya bozinga, ya pembe pe ya mosaka. Eza bendela ya mboka mopaya .

Awa namoni ba lakisi nga ndako mibale ya milai pe ya misusu ya mikuse, ba ndako oyo eza pembeni ya ebale pe namoni ba lakisi nga mpe eza ba ndako ya kitoko.

Photo oyo ba lakisi nga na moni eza logo ya kelasi ya université pe eza na ba langi ya moyindo, ya motane, pe ya mosaka . Eza ya kitoko mpenza .

Na foto oyo ba lakisi nga eza mbisi ya ko kauka, bazo tekisa yango pe ezalaka kitoko mpona kolia eza ebele eza na ba langi ya moyindo pe namoni ba lakisi biso Awa.

Na moni eza bala bala, na moni pe ba ndeko mibale, moko azo tambola na bala bala, mosusu a telemi azo tala ba nyama oyo bati'ango na bala bala pe na moni mutuka moko ya langi ya moyindo .

Oyo ba lakisi nga awa, eza loboko ya ndeko mobali. A simbi sapato moko ya mibali, azo lakisa biso ndenge eza ya kitoko..

Na moni ba lakisi nga awa ndaku ya molayi pe ya kitoko, eza na bal angi ya pembe . Pembeni na yango na moni ba mwa ndaku mosusu pe oyo eza ya molayi te, na moni pe bala bala .

Oyo eza lopango ya bana-kilasi ya kongo, namoni pe ba matiti na ba fololo pembeni nango na ka mwa kiti ya langi ya mayi ya pondu.

Oyo ba lakisi nga awa eza biloko ya kolia ba mbuma ya kolia pe ezalaka ya kitoko mpona sante ya moto, Na moni eza na ba kati ya ba nzete na yango na kati ya zamba oyo pe eza na ba langi ebele.

Oyo na moni eza ba ndeko mibali bazo sala ba sport, ba betaka ndembo ya maboko wana ba bengaka yango na maloba ya poto football.

Na moni awa ba lakisi nga eza buku ya bana-kelasi ba buku oyo eza ba bengi yango vocabulaire ya bana mike ya sixième primaire .

Na bilili oyo pe na moni ba lakisi nga, eza biloko ya kolia. Eza ba tié yango na kati ya bassin, bazo tekisa yango. Eza na ba langi ya mayi ya pondu, langi ya pembe pe na langi ya motane.

Kasi awa na moni ba lakisi nga eza mwana mwasi, ba lakisi biso motu na ye ndenge ba kangi ye suki ya maboko, pe ba kangi ye malamu pe na moni awa bazo lakisa biso modele ya suki oyo .

Oyo ba lakisi nga eza boutique ya ba mwinda ya ba paiens, eza ya kitoko pe eza na ba langi ya pembe na mosaka . Bazo tekisa yango .

Photo oyo ba lakisi nga eza ya bana mike oyo ba salaka ba sport ya ndembo ya makolo pe ya maboko. Bazo kanga bango photo na moni ba mibali pe bana basi pe kuna na sima na bango na moni ba ndako ya mike mike ébélé na ba nzete na ba fololo .

Oyo ba lakisi nga awa eza hotel de ville ya mboka moko boye, eza ndaku ya etage eza na langi ya pembe na mosaka pe eza na kati ya lopango .

Ba ndeko awa ba lakisi nga ndako moko ya molai ya kitoko pe eza na ba langi mibale, langi ya pembe na moyindo pe namoni pembeni ya ndako oyo ba fololo ya langi ya mayi ya pondu.

Bala bala, na moni bana bazo tambola na bala bala, misusu ba fandi. Na moni ndako pe na moni lopango, ka mwa ndaku moko eza ya molayi, na nzete moko ya molayi pembeni na yango .

Awa na moni ba lakisi nga ndaku ya mulayi, eza na ba langi ya mosaka, ya longondo pe ya pembe. Na pembeni n'ango na moni ba mwa matiti ya Kitoko ya langi ya mayi ya pondu.

Oyo na moni awa ba lakisi nga eza buku ya bana-kilasi, ba bengi yango journal de classe eza kaka moko.

Na bilili oyo sikoyo namoni ba lakisi biso eza carton moko ya kisi, pe namoni batie yango likolo ya elamba moko ya liputa ya basi nde namoni ba lakisi nga.

Oyo bo lakisi nga eza frigo. Na kati ya frigo oyo, na moni ba milangi ebélé ya masanga, esi ekomi malili penza. Pe na moni bazo lakisa biso, bazo tekisa yango.

Na bilili oyo, to moni ba lakisi nga eza nganda. Place wana ba tekisaka masanga pe na moni eza ba masanga ebele na kati ya milangi yango .

Na moni ba lakisi nga bana mibale ya kilasi, moko aza mobali mosusu aza mwasi balati ba cache nez ba telemi liboso ya kalasi na bango pe bazo monisa biso ba buku basimbi.

Awa na moni ba lakisi nga ndeko moko soki na tali malamu aza mwasi , pe alati pantalon ba kati yango na mabolongo, a telemi .

Na foto oyo na moni ba lakisi biso awa eza biloko ya kati ya ndako pe eza ba toilette, eza ya sika batie yango na se likolo ya carro pe eza na ba langi ya pembe ezalaka kitoko.

Oyo eza salon ya ba africain, na moni ba kiti ba sali yango na ba matiti pe namoni batie kamwa fololo likolo ya mesa na kati ya ndako oyo ya kitoko.

Oyo ba lakisi nga awa, eza chenette, basi ba lataka na kingo pe na loboko . Ba sali yango na biloko ya Afrique, nde na moni pe ba tié yango likolo ya mesa.

Bala bala, na moni piki piki moko, ndeko moko, pe na moni ndaku moko ya molayi . Soki na tali malamu eza ndaku te pe eza monument, pe rond point, na ba nzete ya milayi pembeni n'ango pe na bamatiti ya mike .

Awa na moni ba lakisi nga eza na kati ya ndaku monene, Na moni bazo tekisa ba kit,i pe na ba mesa, na ba mwinda .

Oyo na moni eza ndeko mobali aza na kati ya bala bala, na sima ya mutuka azo sala mosala na ye tango nyonso, a telemi . Na moni mutuka e telemi pe na moni ba ndaku mosusu kuna pembeni ya bala bala .

Oyo na moni eza ndaku ya kitoko, na kati ya lopango pe na moni na kiti moko na kati ya ndaku oyo, na ba mwa matiti pembeni na ndaku .

Oyo eza biloko ya kolia ba tiango na sani ya langi ya moyindo pe ba tiango likolo ya mesa . Na moni eza ba soso pe eza musuni ya soso na loso .

Awa namoni ba lakisi nga biloko ya kolia batie yango likolo ya mesa pe na kati ya sani ya pembe, namoni ba misuni pe ba ndunda biloko ya kolia oyo ezalaka ya kitoko.

Foto oyo na moni eza ba mama misatu, bazo tambola na bala bala na moni moko akoli alati bilamba liputa ba misusu baza bana basi moko alati pantalon.

Oyo eza milangi mibale pe misatu. Na kati ya milangi oyo na moni ba mayi, mususu eza na ba masanga na kati ya guiness, mususu eza ya Fanta, Ba tié likolo ya mesa ya mabaya ya kala .

Oyo eza ba milangi ya mafuta ya bana basi, milangi ebele bazo tekisa yango eza na ba langi ya mosaka.

Oyo foto ba lakisi nga eza kamwa ndako na kati ya zamba ndako oyo eza ka ndako ya ba pigme, basali yango na ba nzete pe na ba matiti.

Foto oyo namoni ba lakisi nga ndeko moko mobali atelemi pembeni ya motuka na ye, namoni likolo na ye ndako ya molai ya etage ndeko oyo alati elamba ya langi ya pembe pe na motuka eza na langi ya moyindo.

Na biilili oyo kasi na moni ba lakisi nga, vase moko ba tie na kati ba fololo ya kitoko penza pe ba tie yango pembeni ya lupangu eza na langi ya pembe. Ba fololo oyo eza ya kitoko penza .

Na foto oyo namoni ba lakisi nga eza mbila mibale moko aza papa mobali mosusu aza mama mwasi, ba telemi na bala bala bazo sala mosala na bango ya mokolo nyonso balati pe bilamba ekokani. Namoni pe nzete ya molai kuna, eza na langi ya mayi ya pondu.

Awa na moni ba lakisi nga eza lokolo moko ya sapato ya mibali, ba tié yango likolo ya mbeto . Sapato oyo eza na ba langi mibale, ya bozinga na lange ya motane .

Oyo eza ebale, namoni pe bato ebele baza na kati ya mayi oyo bazo luka ba mbisi nde namoni ba lakisi nga na kati ya foto oyo ebale.

Oyo namoni balakisinga eza ba bic ya ba langi ya bana basalelaka na kelasi. Eza na ba balangi ebele pe za ebele likolo ya mesa.

sikoyo na moni balakisi nga eza bandeko mibale bazosala spore wana babengaka yango na maloba ya poto karate moni bandeko mosusu bafandi pe bali kotala bango wana bazosala bakarate na bango

Oyo eza loboko ya ndeko moko a simbi biloko ya kolia oyo eza ba mbuma batu ba liaka pe eza na ba langi ya longondo .

Oyo ba lakisi nga awa, eza bana mibali misita, ba telemi ba salaka ndembo ya maboko bazo kanga bango photo na kati ya terrain na bango oyo .

Oyo eza aubergine pe nali komona ba lakisi nga eza na langi ya mosaka, namoni pe loboko ya ndeko moko azo lakisa biso eloko oyo.

Awa na moni eza bala bala pe na moni panneau publicitaire ya Mtn, na moni mwana mwasi na kati pe na moni bato ébélé, baza na bala bala pe na ba mituka e telemi na ba ndako ya milayi pe ya kitoko .

Awa na moni ba lakisi nga na foto oyo likolo ya mesa ya mabaya, namoni ba milangi ebele ya masanga na kati ya ndako oyo.

Oyo aza ndeko mobali a telemi a lati bilamba ya sport, Pembeni na ye, na moni ndaku ya mazanza na nzete kuna ya mangue, ndeko oyo alati sapato ya ba sandales .

Na foto oyo na moni ba lakisi nga eza ba stilo, ba bic ya bana-kalasi pe ya ba mokonzi ba salisaka yango na misala ya bango ya ntango nyonso eza na ba langi ya bozinga.

Awa namoni ba lakisi nga eza nyama ya zamba, namoni efongoli monoko nango eza na mino ebele pe elali na se pembeni nango kuna na nsima namoni ba mwa matiti ya langi ya mayi ya pondu.

Na bilili oyo namoni ba lakisi nga bala bala ba mituka na kati pe na ba piki piki, pembeni na motuka moko ya liboso namoni lupango nganda wana ba sombaka ba masanga.

Oyo namoni awa ba lakisi nga eza buku moko ya bana kelasi, ba tie yango likolo ya nzoto ya moto. Buku oyo ba bengi yango image doc, eza document ya bana kelasi.

Oyo namoni ba lakisi nga eza mituka ya minene, namoni bato bazo kota na kati namoni pe ndako na mwa nzete moko ya molayi na langi ya pondu.

Kasi liboso na nga na moni ba lakisi nga mama moko pe a fandi, aza pe na bana na ye mibale . Mwana moko aza mwana muke, mosusu aza mukolo nde namoni na misu na bango, ba sepeli .

Oyo namoni awa eza ngulu ya zamba, eza ya moke pe namoni eza na matoi ya molai pe ya monene na nsima nango namoni ba matiti ekauki.

Awa na moni sikoyo ba lakisi nga eza bendele ya mboka moko pe eza na ba langi ébélé. . Na moni langi ya pembe ya mayi ya pondu, langi ya bozinga langi ya motane na mosaka na moyindo .

Photo oyo na moni ba lakisi nga eza mwana muke ya mobali a fandi pe ba kangi ye photo, ba kati ye suki malamu pe ba tie ka mwa nzela ya likolo na mutu na ye .

Oyo eza logo, logo oyo batiaka yango na bilamba eza na ba langi ya pembe ya langi ya pondu na langi ya mosaka.

Na moni ba lakisi nga fololo oyo, pe namoni loboko ya ndeko moko azo lakisa biso pili pili ya langi ya mayi ya pondu.

Bana kelasi, batelemi bazo kanga bango foto za basi pe mibali namoni ndeko moko mobali mokolo e afukami.

Na moni ba lakisi nga oyo eza ndeko mobali, a fandi a lati coupe ya langi ya motane pe na elamba moko ya likolo ya langi ya bozinga. Ba kangi ye suki ndenge ba kangaka pe basi a lati eloko ya loboko .

na foto oyo namoni balakisinga awa eza bakopo ya mazanza ebele namoni bakomi tamarda sagiko eza biloko ya kolia na kati

Oyo ba lakisi nga awa eza mwana mwasi alati elamba ya liputa pe alati pantalon ya langi ya moyindo, namoni azo sala mosala na ye ya ntango nyonso mpe namoni bato mibale pembeni na ye.

Awa kasi namoni ba lakisi nga etageur ya mabaya pe eza na ba langi mibale ya pembe na bozinga, namoni ba milangi ebele ya mafuta ya basi pe ya mibali pe ya bana mike na ba savon na kati ya carton.

Awa namoni ba lakisi nga eza sapatu mibale ya basi, batie yango na se moko eza likolo ya sapatu mosusu sapatu oyo eza ya sika te mpe eza ya kala.

Oyo na moni eza biloko ya bana kelasi. Bazo dessiner, bazo koma , eza ba papiers ya minene pe na ba lattes